Wetin we see do for here na typical business place na people husle be dis wetin be hustle husule na wetin person dey take see front husule na wetin person dey do make e be sey money dey enter ur hand make e be sey money dey enter di person hand and e go take dah money dey solve en problem dey buy wetin um wan buy dey feed emself dey take care of um family dey pay en children school fees dey pay house rent plus Oda small small tins wey e go need money do for dis picture we dey see foodstuff we dey see tire plus we dey see POS banner dis na three very different types of husule wey people dey do make we start wit di fest one wey be di foodstuff wey we dey see you see woman wey dey sit down dey sell market dem dey call am market woman for English na wetin oyinbo person dey call petty trader for here we dey see sey she dey sell different kind of foodstuffs vegetables from onions o to tomatoes o to different kind of pepper plus even potato follow join all dis tins na wetin we dey chop for mouth so when u come u go buy food u go give am money she go give you this tins from dere she go carry dah money go solve her own problem naw we dey see tire for here wetin dis tire dey mean tire na people wey dey call wey we dey call wey oyinbo man dey call vulcanizers and wetin dem dey do na people wey dey pump Moto tire if ur moto tyre less or u need to patch am or u wan change ur tire maybe you dey drive and sumtin do ur tyre u see sey ur tyre don less di car no dey drive as e suppose dey drive you go come meet dem dem go pump ur tire for u and u go pay dem dis one na their own husule naso dem dey take get money to also solve their needs to also take care of their family to also do anything wey dem wan carry money do di third type of husule wey we dey see here na wetin oyinbo man call POS dis people na people wey be sey dem get machine wey you wey dem go use gyv u money from ur own account so u no need go bank again go dey for line dem don make life easier for u u go carry your card u go dere u colet moni from ur own account na wetin dem dey do no be only to colet moni dem dey do o dem dey also give moni dem dey even transfer moni for like if u geh moni for ur account u wan trans u wan cari am gyv anoda person for di person own account na dose people now wey u go meet and dem go do am for you even if u wan ur TV ur television u wann subscribe you know u wan wash tv u fit mit dem make demm suscribe am for u make u fit dey wash tv even if you wan buy card for ur telephone u know u fit mit dem to and dem go sell card for u so for dis pisure we dey see tree diferent kind of husule na people their husule place be dis na from all dis three different businesses wey dem dey use geh moni and may we know sey any legit husule wey you do u go geh moni